Wano we ntuuse waliwo ebisolo bisatu nga ze ntugga kuba mpanvu nnyo ziyina ensingo mpanvu nnyo n'akakira akawanvuwanvu zirabika wano we zaali zaali mu lusa mu zaali mu ttale nga ziyimiridde.

Wano ndaba omuntu ng'abumba. Alabika abumba ensuwa, agitadde ku ssowaani ng'ataddeko langi enjeru.

Wano abantu bali ku mwalo, waliwo abantu bangi nnyo. Wano okumpi waliwo emu amaato, munda eri waliyo amaato amalala mangi eno emabega. Eri emabega eri waliwo amazzi amazzi.

Wano, ndabye emmeeri ng'eyimiridde wamu. Naye ng'erinamu ebitundu abantu mwe bakola ki? Mwe bagenda. Nnengedde amadaala gaayo, abantu mwe bayingirira okugenda waggulu.

Wano ndaba ekizimbe nga kifaanana ng'ekkanisa, nga kuliko amadirisa amalungi. Waliwo emiti egifaanana ng'egy'ebinazi; giriwo emiti etaano. Ate emabbalibbali wali, waliwo akayumba akatonotono akaliwo.

Wano ndaba abantu babiri nga batunuulira ekyuma kikalimagezi. Omu akikutteko n'omulala ng'akitunuulira. Bonna bakitunuulidde.

Wano we ntuuse nsanzeewo akuba amatoffaali ng'atadde ettaka mu katiba akakuba amataffaali akakuba amataffaali. Waliwo agamu g'ayimirizza g'ayimirizza ng'agaggye ku nga gayimiridde ku mugongo.

Eyo yali nkobe ng'etudde ku muti, omuti ogwaliko amatabi agalabika agamu gaalabika ng'amakalu ate eno ebbali ebbalibbali waaliwo amata amatabi amalala nago era nga galabika ng'amakalu. Emabega eri waaliyo emiti egyaliko ebikoola ebingi ebiyalimu 'colors' ez'enjawulo nga mulimu eya kiragala, mulimu eya kyenvunvu...

Wano waliwo abasambi b'omupiira; omu ayambadde sitookisi ya kipaapaali ng'eriko ebiddugavu n'engatto njeru, omulala ayambadde essaatu njeru empale njeru ng'eriko ennamba 16 mu kkala eya bbululu, ayambadde n'engatto ziriko obwa kyenvunvu.

Wano ndaba ekintu ekiri ng'ekiri ku ssowaani, ekiri ku ssowaani nga kyetooloovu, kyokka kiri nga baakisonseseemu ng'omuti nga kiri mu langi enzirugavu. Kiri biri mu langi eya kitakataka. Emabega waakyo waliyo langi eya bbululu kwe kitudde.

Kino ekirime kya muceere kye ntuuseeko. Omuceere guli mu 'colors' eyagala okuba ng'eya kiragala ow'amazzi, nga guliko ebiringa ebikoola byakwo ebiwanvuwanvu ebiri mu kkala eya kiragala.

Wano ndabawo abantu abali ku mwalo nga waliwo afumba. Abantu bayimiridde bamutunuulidde, waliwo ne n'obwato bwe nnengera ebbalibbali, nnengera n'amazzi. Mulimu n'obuzingazinga mu nnyanja omwo mwennyini.

Wano ndaba abakyala babiri, waliwo omu akutte ekintu mu nkwawa, waliwo aku waliwo ekintu mu nkwawa, waliwo akikutte mu mukono n'ensawo ng'agikutte. Eri mu maaso nnengerayo abaana basatu abayimiridde, n'emabega eri waliyo emiti emingi ddala.

Bano baali ku mwalo. Kumpi n'omwalo we baali, ndabawo amaato, waliwo obuyumba obw'ebbalibbali eri bwe basulamu obwali buserekeddwako amabaati, waliwo emiti ebbalibbali eri egyaliwo.

Wano waliwo ekizimbe emabega waakyo waliyo emiti ekizimbe kiriko langi enjeru n'eya kyenvu amadirisa gaayo galina kalaawundi ke gaakolamukko.

Wano waliwo abaana abazannya omupiira nga waliwo obuwuzi bwe bataddeko engoye zaabwe engoye wabbali waliwo ebintu ebiteekeddwawo eri emabega waliyo emiti.

Ndabawo edduuka ery'engoye, ndabawo omusajja eyeetisse akagaali akasindika abaana abato, waliwo n'akagaali akalala wano wabbali. Ekizimbe kinene wano.

Wano we ntuuse waliwo omwa omwana omuwala ng'ali ng'alina eggaali. Baaliko babiri nga basindika amazzi, basibyeko ekidomola, omu nga waliwo n'ekidomola ekiri awo wansi n'eggaali ng'eri wano wansi, nga waliwo omulenzi ayimiridde wabbali okugiriraana; alabika ayina kye yali alaba.

Bano balabika baali ku ppate nga waliwo abakutte bbaaluuni wano ne... n'abakutte ebimuli ebiri mu kkalaazi ez'enjawulo; kkala emmyufu n'eya kyenvu. Abasinga obungi gye baasinga okwambala. Waliwo abaali batudde ebbalibbali wano.

Wano ndabawo ennyumba, ndabawo n'ebintu ebicaafucaafu, ebigoyegoye ebikaddekadde nga byonna byonna babi bibembedde wano wabbalibbali nga bingi ne payipu ereeta amazzi nga nayo eri awo. Waliwo n'akadomola aka simanyi oba baali bakatadde ku ki? Byonna mbiraba wano, waliwo kattooyireeti nkalengera.